Empiso empiso dhebakubisa abaantu kukabina nnhingi inho dhiriku olugambo looma empiso nga nnhingi dhirina langi ya eya bbululu neyapinkirini.

Abavubi bali kunhandha bali kusika katimba, bali kusika katimba bwebakatoola munhandha. Balikusika bambeire ebikofira ku mitwe bano ababiri abasoka. Oghundhi owokusatu yeyambula engoye, ayambwire esaati. Owokuna yayambala aka vesti, asoseyo ele.

Ekibira kilimu akagira. Ekibira kilimu n'emiti emizingezinge, emighanvu gyiva kuno paka kule. Emiti gyiri awo, gyiri ele gikoma paka ele. Ekibira kinhenhe inho, kilimu ebintu bingi ti miti gyonka.

Abakazi bali tambula. Oghundi abeese omwana ku mugongo nh'enku ku mutwe. Besibye ebilesu. Oghundhi agemye akasawo mungalo nh'enku mungalo. Nh'omwana... omukazi abeese omwana oghundhi amugemeile mu ngalo. Bali kutambula.

Omusawo nga ali kulinga mu kyuma ekikebera obulwaire, nga ali kiringamu. Ayambaile na kakuukulu ku munhwa, yataaku nhi galubindi ku maiso. Yayambala nh'ekigirikooti.

Embiidhi efunye...ekoze omunwa, ebisisaamu omunwa, eryawo ebisisaamu omunwa mukiyumba kyayo ebisisaamu enhindho ekiyindo kiri kuluya kiti mukiyumba kye mbiidhi

Omusaadha ali kuvuga obwiire nga bugya kukya ali kuvuga empiki. Bwatambula tambula, n'emiti gyona gyirimu. Emiti gyirimu, ali kutambula mpola bwavuga, bwavuga emotoka ye. Bwavuga epiki ye, bwagyitwala eyo.

Omwana nhi maama n'abaana ababili bagemye embago bali kulima kapikii Balikulima mu kapiki, maama ayambaile gomasi. Omwana oghundi ali inhuma, oghundi ali kumpi nhi maama bali kulima lima kapiki mpola mpola, bwebalima kapiki atereere.

Omusaadha nga ali kwokya enkoko, alikalirira enkoko kusigiri. Ali kalirira enkoko. Ali dikalirira bwa kalirira bwa kozesa kijjiko bwa kyusamu. Bwa kyusamu mpola mpola bwa likalirira

Obunoni nga bwemereire ku kati. Akati katono kawanvu obunoni nga bwemereire ku bimuli bwakati ako kubikola. Obumuli bwa langi ya bulululu. Bulina eminwa emisongovu n' eisubi

Enhumba eliku amabaati, n'kigangu bakiziimba ba kitaaku emiti. Eisubi lingyi n'ebigogo byona bingyi. Ebigogo biliku endagala n'amatooke. N'ekiyumba kili kumbali ghale mu bigogo.

Omusaadha ali mu maadhi Ali munaandha alisika katimba kutayo kutega ..... maadhi nhe bafu. Ye yambwire saati ali mu nhandha nha mabaale gali ghano kumbali mbali

Endhuki nhingi iinho, endhuki nhingi, enduki nhingi, dhiri agho dhe gaise ghalala agho dhiragho diti. Dhiri ghagho nhingi.